Toerana iray any Moramanga any ny Andasibe izay ahitana valan-javaboahary lehibe iray izay misy irony karazana ragidro izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara irery ihany.

Toerana fisakafoanana izay hita eny amoron-dalana, ahitana sakafo maro izany ary ny tena hita miavaka dia ireto ranom-boankazo vita ao anaty tavoahangy ; ny ao anatiny moa dia ahitana latabatra sy seza vitsivitsy.

Trano iray izay miloko fotsy ny tapany ambony ary ny tapany ambany kosa dia miloko mena. Ety amin'ny sisiny ankavia dia ahitana varavarambe misokotra ary eto ampovoany kosa dia misy varavarankely. Ety ambony moa no ahitana takelaka iray izay misy soratra.

Fiaran'olon-tsotra iray no mandeha eny amin'ny arabe. Tsara dia tsara tokoa ny paoziny na dia somary tsotsotra ary. Miloko fotsy iray manontolo ny vatany ary ahitana tsipika miloko mainty. Ny eo ampita kosa dia ahitana mpivarotra maro samihafa izay eny amin'ny sisin-dalana.

Ianareo koa ve efa tratran'ity tranga iray ity ? Ilay amin'ny andro mafana be iny ; mipetraka ao anaty fiara fitateram-bahoaka no misy vehivavy iray ,; manao ranomanitra tena midorehitra tokoa ; mankarary andoha izany kanefa izy mieritreritra hoe tsara.

Anisan'ny tena ankafizin'ny tovovavy amin'izao fotoana izao ny fividianana firavaka. Misy amin'ny endriny maro izy ireny ary eto Antananarivo manokana dia ahitana karazana tranom-barotra mivarotra azy ireny, ao ny vita amin'ny volamena, ny vita amin'ny volafotsy ihany koa.

Trano fiangonana, izay amin'ny endriny hafa tokoa, satria ahitana tilikambo miisa telo. Ny sisiny roa ato amin'ny havia sy havanana dia somary fohy, ary ny eo afovoany kosa dia lavalava, ary misy hazofijaliana eo amboniny.

Ankehitriny dia efa maro ireo karazam- bolo izay afaka ataon'ny vehivavy sy ny tanora rehetra. Ity tovovavy iray ity izao dia nisafidy manokana ny hirandrana, ary dia vita soritra soamatsara izany. Ny volony moa dia mainty ary mangirana.

Tamin'izany fotoana izany teto an-tokotaninay feno voankazo toy ny : paoma, ny paiso ary ny voasary. Tamin'ny mbola fahavelon'i Dadabeanay moa dia voaisany tsirairay daholo ireo ary tsisy mahazo mikitika raha tsy izy irery ihany.

Lasary iray vita amin'ny zavoka, nafangaro tamin'ny voatabia sy tongolo ary vinaigitra ; misy sotro eo amboniny ary natao ao anaty lovia miloko fotsy boribory ; eo ambony labatra vita amin'ny hazo, ary etsy amin' ny ankavia dia ahitana tongotra vera iray.

Toerana iray, ahitana irony fivarotana vokatra maro samihafa irony, mety hoe vokatra fanasitranana aretina maro samihafa izy itony, ary ahitana boaty maromaro izay miloko manga, mavo kely ary mainty ; eto aloha dia ahitana fihigo lavalava izay miloko maitso.

Ramatoa lehibe iray, izay mpivarotra irony lamba vita Malagasy irony. Ahitana sary vita amin'ny peta-kofehy eo amin'izany lamba izany, ary ahitana kisarisary toy ny vary, ny olona. Izy moa dia manan-talenta tokoa, ary matetika dia eo aminy daholo ny olona no mividy.

Trano iray lehibe vita amin'ny biriky manontonlo ny eto ampovohany dia miloko fotsy ary ahitana varavarakely maro izay miloko volontany. Ny tokotani'ny dia malalaka tokoa ary nasina zaridaina.

Tovovavy iray no mandeha eto akaikin'ity trano izay miloko fotsy. Manao lambahoany izy ary ny akanjo amboniny dia miloko volondavenona. Ny lohany kosa dia nosaromany lamba.

Rehefa mahita ity toerana fiantsonan'ny fiara eny Ambohijatovo ity aho dia mahatsiaro foana ny rahavaviko. Nisy fotoana mantsy izahay mba nisisika iray fiara fitateram-bahoaka ireny. Indrisy anefa fa nianjera be izy.

Tovolahy roa no mifampiresaka eny amin'ny sisin-dalana. Ny iray dia mipetraka mivarotra ireny tombokase ireny, ny iray kosa dia mitsangana mampiresaka azy. Ao aorian'izy ireo moa dia ahitana makarakara vỳ iray izay miloko maitso.

Nisy fotoana aho namonjy lanonam-panambadiana iray, naroso ny sakafo ary dia tsara tokoa raha ny fahitana azy, nohoanina ary izy ity, indrisy fa tsy ampy sira ary natsatso tokoa izany, tsy nihinana sakafo intsony aho taorian'izay.

Fampisehoana iray izay teny amin'ny anjery manotolo teny. Samy nijery an'io daholo izahay mpinamana rehetra ary dia tena nankafy sy nankalaza izany tokoa. Nisy moa ny nihira nisy kosa ireo nanao hatsikana sy ny maro samy hafa.

Biby hita eto an-toerana sy any ivelany ny soavaly, fanta-daza amin'ny fainganam-pandehany izy ary manana ny loko tena mampiavaka azy dia ny volontany sy ny mainty izany. Nampiasaina izy taloha ela be tany, natao hitondra ireo miaramila hiatrika ady tamin'izany.

Trano iray mbola eo an-dalam-panamboarana no lokoin'ity lehilahy iray ity feno manao akanjo ambony fotsy izy ary pataloha mainty. Feno pentimpentina loko ny amin'ny akanjony ary eto anoloan'ilay varavarankely lokoiny dia misy seza.

Izaho manokana dia mpampiasa, ary mpanjifa ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Ireny tokoa manko rehefa maraina dia ilaharana, ary rehefa hariva dia misisika. Izany no fiainako isanandro, tsy mahakivy.

Tena manan-talenta ny olona. Raha ianao izao no hanontaniako dia inona no talentanao mandihy ve sa manao sary sa ihany koa mihira? Raha ny tenako manko dia efa ela aho no mba naniry mba hahay anao ireny sary ireny fa dia tena tsy mahay hatramin'izao.

Biby iray izay miendrika toy ny soavaly. Tsy fahita eto Madagasikara izy fa kosa any Afrika any no ahitana azy, misy karazany loko maro izy ao ny volontany izay misy tsipitsipika fotsifotsy.

Ny trondro dia zava-manan'aina any anaty rano. Afaka atao laoka tsara izy ireo, asiana sira ; afaka endasina amin'ny menaka na ihany koa atao saosy dia matsiro tokoa.

Lehilahy iray izay miakanjo mihaja miloko manga no mijoro manao kiraro sy famantaran'andro ihany koa izy ary ahitana zavamaniry maitso maro samihafa eo amin'ny ilany ankavia ary eo amin'ny ilany ankavanana. Misy tohatra miakatra ihany koa izay vita amin'ny vato.

Any ambanivohitra no tena ahitana karazana tanimboly tahaka izao. Afaka ambolena anana, na ihany koa tsaramaso, sy ireo karazana legioma maro. Ny olona any moa dia matetika mpamboly avokoa, ary tsy misy mividy fa izay vokatra ihany no hohanina.

Eny Anosy eny dia ahitana zavatra maro indrindra indrindra fa ny mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana, hita ao ny mpivarotra akanjo na ihany koa ny kojakoja maro fatao any an-tokatrano, samy manana ny vidiny moa izy ireo ary ny ankamaroany dia mora avokoa.

Gazety mpivoaka isan'andro eto Madagasikara, izay nivoaka tamin'ny zoma dimy aprily efatra amby roapolo sy roa arivo, izay amin'ny vidiny arivo ariary. Izy ity moa dia milazalaza ireo vaovao ara-pôlitika, ny fanatanjahantena ary ireo trangam-piarahamonina maro samihafa.

Tovovavy mpilatro iray izay mampiranty akanjo tsara dia tsara tokoa, mitohy tena izany akanjo izany ary ahitana ny loko maro samy hafa ; ao ny mavo, ny manga ary ny maitso antitra, manao kiraro avo miloko mainty ihany koa izy.

Toerana iray eny amoron-dranomasina, ahitana olona vitsivitsy, misy ity vehivavy manao akanjo fotsy ranoray. Eto amin'ny sisiny dia lakana iray iazy mandeha môtera ary hita fa dia tena mahafinaritra tokoa ilay toerana, azo hitsangantsanganana tsara.

Anisan'ny fitaovana fampiasa rehefa hanao sary ny pensilihazo; ankehitriny dia misy loko maro izy ireo: ny mena, ny maitso, ny fotsy.

Trano fianarana lehibe izay miisa roa. Ny varavarankely dia vita amin'ny fitaratra ary ahitana rihana miisa dimy izany. Manodidina azy dia misy alaala kely izay miloko maitso ary ahitana trano vitsivitsy koa manodidina azy.

Efitrano fandraisam-bahiny, ahitana seza mihaja izay miloko mainty ary misy ondana miisa dimy eo ambonin'izany seza izany. Latabatra iray miloko fotsy kosa no eto ampovoany. Ny rindrina moa dia fotsy madio tsara.

Talatalana izay hita ao amin'ny tsenam-barotra lehibe iray eto Antananarivo. Ao anatin'io tsena io moa dia ahitana karazana vokatra maro samy hafa izay ilainao rehetra amin'ny fiainana andavanandro ; toy ny savony fanasana ny loha na ihany koa ireo menaka fatao amin'ny volo.

Boky iray izay miendrika efa-joro, miloko mena ny fonony, ary ahitana sarina lehilahy izay filoha nifandimby teto Madagasikara. Misy soratra miloko mainty eto ambaniny izay manao hoe : Fototra iorenan' ny revolisiona sosialista malagasy.

Ankehitriny dia efa maro ireo tovovavy izay tia mikarakara vatana sy tarehy, ary ny taovolo. Efa misy koa moa ireo vokatra izay natokana amin'izany tsirairay avy, toy ity vokatra iray ity izay fanasana ny vatana rehefa mandro.

Tovovavy miisa roa izay mampiranty akanjo amin'ny endriny samy hafa : ny voalohany dia pataloha izay mitambatra amin'ny amboniny miloko manga izany ary misy tsipitsipika fotsy, ny faharoa kosa dia akanjo ambony ambany izay zipo sy palitao kely.

Manome endrika ny efitra fandraisam-bahiny ny fametrahana irony seza mihaja irony. Efa misy ny mpivarotra voatokana azy ireny. Ary afaka isafidiananao, na eo amin'ny paoziny, na eo amin'ny loko. Araka izay tianao mihintsy.

Eny Anosy, tanàna iray hita eto Antananarivo misy rano lehibe eny izay tsy madio, eo afovoan'ny rano kosa dia misy sary vongana izay nomena ny anarana hoe anjely mainty

Mahatsikaritra fahadisoana tsipelina eto amin'ity takelaka iray ity aho. Ilay izy moa izany dia amin'ny teny vahiny. Misy soratra soratra hoe Tany soa ary ilay soratra eto ambany no misy fahadisoana. Angamba mety tsy tsikaritr'ilay nanao azy?

Toerana iray ahitana fampiratiana sary no misy ity sarina alika iray ity. Izy ity moa dia tsy mitovy amin'ny biby mahazatra fa toa miendrika alika-dia izany, miloko fotsy ny volony ary mipetraka eo ambony vato izy.

Toeram-pivarotan-tondro tsara kalitao no hita eny Ambanidia eny. Ny trondro tokoa moa dia sakafo iray be mpankafy tokoa ary tena mahalafo tokoa ireo mpivarotra azy. Raha ny ato an-trano manokana dia tena manao io laoka io matetika ary be no tia azy ato an-trano.

Be mpankafỳ tokoa ny voankazo, anisan'izany ny akondro. Raha ny tenako manokana aloha dia tsy dia mankafỳ loatra azy satria tsy misy ranony izy ary ny paoziny dia hafahafa. Matetika moa izy ireo dia miloko mavo rehefa masaka ary maitso kosa rehefa mbola tsy masaka.

Fianakaviana iray tany amin'ny taona valopolo tany ho any. Ahitana zaza amam-behivavy miaraka amin'ireo lehilahy : ny sasany mipetraka ary misy ny mitsangana. Manao fitafy betsileo daholo izy ireo ohatra hoe ny fitafiana lamba.

Ny lalana moa dia natao hifamezivezin'ny fiara sy ny olona. Eto dia fiara maromaro no mipetraka eny sisin-dalana ; samy fiara karetsaka izy ireo ; ny eo aloha dia fotsifotsy ny lokony ary misy laharana ; ny aoriana kosa dia tena fotsy ranoray ary somary miendrika boribory Ilay fiara.

Tovovavy iray izay tsy hita ny tarehiny, manao firavaka vita amin'ny volamena izy ary misy haingony lolo kely izany. Ny akanjo hanaovany dia miloko fotsy ary nasiana ireny karazana mangirana ireny eo amin'ny tendany.

Efa betsaka ankehitriny ireo karazana vokatra afaka hikarakarana ny volo mba hampangirana sy hampalefaka ary hanajanona ny tapatapaka sy ny vakivaky. Eto izao dia vokatra iray natao ao anaty fitoerany izay miloko mangarahara, misy taratasy kely eto ivelany izay milazalaza ny mombamomba azy sy ny anaran'ilay vokatra.

Fiara iray no mandeha eny amin'ny arabe, miloko fotsy izy, ary mitondra ny laharana sivy amby sivifolo, iraika amby dimampolo. Karazan'irony fiara tsy mataho-dalana irony izy ity, ary tsy misy olona ao anatiny.

Biby iray hafahafa endrika toa mivokona izany izy, tsy fantatro mazava izay anarany fa manana volo miloko mainty, misy loko manga sy volomboasary ny lohany ; mitsangana eo ambony bozaka miloko maitso izy ary mijery miankavia.

Hivavaka izao izahay amin'ny alahady izao satria ho tanterahina amin'io ny rakitry ny mpandray ny fanasan'Ny Tompo ao am-piangonanay. Miditra amin'ny enina ora sy sasany maraina ny fivavahana ary amin'ny folo ora maraina kosa ny firavana.

Tsy sahy aho raha manao ny asan'ity lehilahy ity, satria izy dia miakatra eny ambonin'ireny andrin-jiro lehibe ireny. Miankarapoka mianjera eny aho. Tsy sahy aho, satria sao dia maty, ary tsy mahita ny fiainana any aoriana any intsony.

Zazavavikely iray mahafatifaty no mitondra elo izay miloko manga ary ny ao anatiny kosa dia miloko volondavenona. Izy dia manao akanjo fohy tanana ny ambony misy kisarisary voninkazo ary manao irony pataloha fohy irony izay miloko manga. Ny kapany dia miloko mavo.

Ny valan-javaboary iray ao ranomafana ; dia ahitana zavatra maro ary tena mahasarika mpizaha tany izy io, ao ny biby isan-karazana, ireo zava-maniry ihany koa.

Trano lehibe iray izay misy rihana maro. Ny arofanina dia vita tanteraka amin'ny fitaratra ary misy vỳ ihany koa. Ny varavarankely sy ny varavarambe dia vita makarakara vỳ. Ny lokon'io trano io dia fotsy ary volontany.

Toerana iray, ahitana tamboho vita amin'ny biriky. Eto anoloana dia misy fiara iray mijanona izay tsy fantatra mazava izay lokony ; io fiara io dia mety misy tompony. Efa voalaza fa tsy azo hijanonana eo anoloan'ny tamboho ary mbola minia mijanona eo ihany ilay fiara.

Izy telo mianadahy ireto dia nianatra ny teny frantsay ka rehefa vita izany fiofanana izany dia nomen'ny tompon'andraikitra mari-pankasitrahana izy ireo, izy ity dia afaka tsara hitadiavana asa ihany koa ho entina hampianarana.

Mbola tena tsara tokoa ny fiakanjo taloha raha mihoatra ny ankehitriny. Ity vehivavy iray pilatro ity izao dia nisafidy ny akanjo merina. Manao raoby miloko fotsy izy ary mitafy lambalandy miloko fotsy ihany koa, mitondra elo lehibe iray ary mandeha eo ambonin'ny gorodona vita amin'ny hazo.

Taovolo iray izay tena mampiavaka an'i Madagasikara tokoa ny randrana indrindra fa ny any amin'ny moron-tsiraka any. Ity vehivavy iray ity izao dia norandranina ny volony, ao ny randrana majinika ary ao ihany koa ny vaventy. Tsy dia tsara ny fahitako azy.

Tovolahy iray no mijoro eto akaikin'ity kodiaran-droa ity, manao lobaka miloko volondavenona izy ary ny patalohany kosa dia miloko manga. Mitatitra entana angamba izy fa toa mandamina entana ao anaty harona.

Birao iray no ahitana ireto karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ; anisany izany ny solosaina izay tena miasa tokoa eo amin'ny fiainan-janak'olombelona, izy ity moa dia misy vata iray afaka hijerena ny zavatra atao.

Ny faniriako izao rehefa tonga ny fitsingerenan'ny taonako dia misy olona manolotra ahy fanomezana. Tsy inona izany fa rojo vita amin'ny volamena, Eny e ! Tsy maninona na tsy volamena ary fa mety ihany koa raha volafotsy na varahina.

Ahitana toerana maro samihafa eto Madagasikara izay afaka tsidihana tsara. Ireny moa dia mampisondrotra ny toe-karena malagasy satria izy ireny dia misintOna mpizahatany maro.

Toerana iray eny an-tsena, ahitana mpivarotra zavatra maro samihafa. Ao ny mpivarotra mangahazo izay miladina tany; ary eto amin'ny sisiny ankavia kosa dia misy mpivarotra kojakoja izay fampiasa ao an-dakozia; ary eto amin'ny sisiny ankavanana dia misy mpivarotra irony karazana kilaoty kely irony.

Tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany, dia nisy ireo olona maro izay nanao ny fomba rehetra niarovana an'i Madagasikara. Ankehitriny dia any Manakara any no ahitana fasan'ireo mahery fo izay natao ho fahatsiarovana an'izy ireo.

Tanora maromaro no mijoro ao anaty efitra iray. Samy maneho endrika falifaly avokoa izy ireo, fa ny tena miavaka dia ity lehilahy iray izay zarazara hoditra ity. Tena hita tokoa fa faly izy ary miramirana ny endriny.

Akora maromaro no natambatra mba hahazoana vokatra iray izay ampiasaina amin'ny volo. Ireny dia manome aina indray ny volo, mampangirana azy, manala ireo tapatapaka na ihany koa ireo volo mihintsana.

Tranombarotra iray izay mivarotra ireny karazana mofomamy sy zava-pisotro maro samihafa ireny ; izy ireto moa dia samy manana ny tsirony : ao ny vita amin'ny voankazo maro samihafa toy ny akondro, ny frezy ary ao ihany koa ny tsiro hafa.

Raha toa ianao ka manana ireny karazana aretin-koditra ireny, toy ny hodipotsy, na koa ny aretin'aty, dia tokony ho fantatrao fa efa maro amin'izao ny vokatra fampiasa mba hanasitranana azy ireny.

Mila mifantoka tsara rankizy rehefa makany am-pianarana satria io no lova tsara indrindra. eany mantsy dia mianatra no atao any fa tsy milalao na koa hiaraka amin'ireo namana fotsiny ihany. Rehefa ao andakilasy dia tsy mitabataba.

Toerana iray izay ahitana lalana vita amin'ny rarivato. Eto amin'ny sisiny no ahitana takelaka iray izay misy dokam-barotra. Ny trano kosa dia misy saina malagasy izay amin'ny lokony fotsy, mena, maitso.

Toerana fisakafoanana iray izay ahitana olona vitsivitsy misakafo ao aminy. Misy latabatra sy seza ihany koa. Tsy haiko mazava na teratany vahiny ireto na Malagasy ihany fa sondriana erỳ zareo misakafo ary tena mankafy izany.

Trano fiangonana lehibe iray, vita amin'ny biriky ny vatany ary ahitana tilikambo lehibe eto amin'ny sisiny ankavia. Misy famantaranora miendrika boribory miisa roa moa eo amin'izany tilikambo izany.

Boky iray momba ny kabary, nataon-dRanavalomanjaka, momba ny lalàna malagasy ; miaraka amin'ny kabary samihafa tamin'ny andron' Andrianampoinimerina. Namboarina hifanaraka amin'ny soratra nanangonana azy voalohany izy ity.

Antananarivo dia renivohitr'i Madagasikara. Tokony ho tanàna tsara izy kanefa dia maro ireo mbola manary fako eny amin'ny sisin-dalana na ihany koa eny ampovoan'ny lalana ary. Tokony mandray fepetra na ny fanjakana na ny olona miaina eto mba ho tanàna madio sy milamina Antananarivo.

Hefitra fianarana lehibe iray izay ahitana mpianatra mipetraka ambony seza ary misy lehilahy iray ery anoloana izay mampianatra ireto mpianatra. Ao aoriany dia ahitana solaitra lehibe iray izay miloko mainty ary latabatra fasiany ny entany.

Tanana vehivavy iray somary zarazara hoditra no mipetraka eo ambony latabatra miloko fotsy. Ny tanany ankavia dia manao peratra vita amin'ny volafotsy, ahitana diamondra maro samy hafa eo ambonin'izany peratra izany.

Anisany biby kely tena atahorako izy itony. Manana tongotra miisa valo eo ho eo, ratsy ny endriny ary matetika izy ireny dia misy pozina, ka mety hahafaty rehefa tsy voatsabo haingana.

Olona maromaro, ahitana lehilahy iray manam-boninahitra, izay misatroka sy miakanjo maitso ; manao solomaso izy, ary manao aro tanana fotsy ; mijery ankavanana, ary mipetraka ambony seza iray.

Gazety malagasy iray, jejo no anarany, nivoaka tamin'ny Alakamisy faha-roapolo ny volana Janoary roa amby roapolo sy roarivo, ahitana karazana toro-hevitra manatsara fahasalamana toy ny mampihena vetivety, ny fanatsarana ny fitadidiana.

Anisany tena mampiavaka an'i Madagasikara ireo karazam-biby izay tsy fahita raha tsy eto, any amin'ny alan' Andasibe any no ahitana ireny karazana gidro ireny izay manana ny anarany manokana.

Efitrano lehibe iray izay tena malalaka tokoa. Ny rindrina dia miloko fotsy ary ahitana varavarana lehibe iray mikatona, misy irony fitaovana maro isankarazany irony ao anatiny toy ny : fandriana ary vata lehibe iray fampirimana ny akanjo, misy fitaratra ihany koa.

Efa nisy fotoana aho no saika handoko volo, fa nieritreritra kely hoe : ahoana izany no ataoko raha bedy, ka tsy mahita trano ipetrahana intsony avy eo ? Dia aleoko indray tsy nandoko, satria ny ray aman-dreninko tsy tia azy io mihitsy, ary tsy dia tiako koa ny voloko raha simba amin'io loko io.

Trano lehibe iray izay miendrika toy ny lapana mpanjaka. Mirary vato ilay trano ary ahitana varavarankely maro eo aminy. Erỳ amin'ny sisiny kosa dia misy trano iray izay tsy dia hita tsara fa ny tafony ihany no tazana.

Matetika ny olona rehefa mandeha any amin'ny moron-tsiraka dia tsy maintsy mihinana ity voankazo iray ity, tsy inona izany fa ny voanio. Ny eto ivelany dia amin'ny lokony volontany ary ny ao anatiny kosa dia misy nofony izay amin'ny lokony fotsy ; tsara tokoa izy io ary mampodipody aina ny fihinanana azy.

Takelaka lehibe iray izay miloko fotsy, ahitana dokam-barotra moa eo amin'izany, eto alohan'io takelaka iray io kosa dia ahitana olona mifamezivezy ary eo amin'ny ilany ankavia dia misy hazo lehibe iray izay manarona ny antsasak'io takelaka io.

Eny Andravoahangy rehefa alarobia dia ahitana irony karazana mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana irony, ahitana zavatra tsara eny. Ity iray ity izao dia fivarotana ireny satroka fanaovana amin'ny andro mafana ireny, misy karazan-doko samihafa izany : ao ny mena, ny maitso ary ihany koa ny fotsy.

Toerana iray ahitana fivarotana entana vita malagasy, misy kojakoja maro samihafa hita ao an-tokantrano : ao ny kaopy misy sarisary eo amin'ny vatany ary ahitana ihany koa kojakoja ho an'ny vehivavy toy ny pôketra sy ny firavaka.

Boky iray ahitana sarina vehivavy mitsiky izay miakanjo fotsy. Io boky io dia afaka vakiana soamantsara, ary ahitana lohateniny mazava tsara. Ny mpanoratra dia efa misoratra eo amin'ny fonon'ilay boky.

Sakafo iray izay fanta-daza no aroson'ity toeram-pisakafoanana iray ity. Paty ampiarahina amin'ny fangarony : ao ny atody, ny hena, ny hazandrano toy ny patsabe.

Gazety iray malagasy, mpivoaka isan'andro, ahitana vaovao maro samihafa. Ny ankamaroan'ny vaovao ato amin'ity gazety iray ity dia amin'ny teny vahiny avokoa. Ahitana trangam-piaramonina, ny toe-karena na ihany koa ny vaovao ara pôlitika.

Eto Madagasikara irery ihany no mbola ahitana ity karazana hazo lehibe iray ity, « reniala » no anarany ; ny paoziny dia somary lavalava mahitsy ary ahitana sampatsampany izany. Matetika moa izy itony dia ahitana voany izay afaka atao ranomboankazo tsara.

Misy fotoana ny tovolahy manao ireny karazana hety volo ireny. Efa hitany izany fa tsy manendrika azy dia mbola ataony ihany, ohatra hoe ataony lava eo amin'ny tampon'ny lohany ary ny ety amin'ny sisiny kosa dia ataon'izy ireo fohy ; amiko manokana dia tsy tsara izany.

Toerana iray fivarotana paiso izay miloko mavo sy mena, mipetraka eo ambony latabatra miloko maitso sy hazo. Etsy amin'ny ilany ankavia dia ahitana lovia vita amin'ny vỳ ary eo anilany kosa dia misy mizana izay misy koveta eo amboniny.

Voninkazo fatao aingon_tanàna mamelana mavokely ary misy manompo mavo ao anatiny. Misy tahony miazona izy ary raha mavatra manondraka rano tsara isanandro dia voakarakara tsara, dia voamay hanome ravaka mahafinarina eo an_tokontany.

Trano iray ahitana efitra fandraisam-bahiny lehibe iray, ery amin'ny sisiny dia ahitana vata fahitalavitra ary eto anoloana kosa dia misy latabatra fisakafoanana iray, misy seza roa vita amin'ny hazo ary misy zavatra boribory eo amboniny, ny rindrina moa dia fotsy madio ary volontany ny tapany ambany.

Tsy haiko na ahitana ity karazana vorona ity eto Madagasikara. Izy io dia amin'ny endriny hafakely ! Be volo ny vatany izay miloko mainty ary misy pentina mavomavo ihany koa eo amin'izany volony izany.

Raha amin'izao fotoana izao aho no misy manontany hoe : "Inona no fanomezana tianao ho azo?". Dia tsy am-pisalasalana no hitenenako hoe firavaka satria anisan'ny zavatra tena tiako ireny ary tsy mifidy aho na vita amin'ny volamena na volafotsy na ihany koa varahana.

Toerana iray ahitana fitaovana maro samihafa izay afaka anamboarana fiarakodia na ihany koa fampiasa ao an-trano. Ao ireo miloko mainty sy volomboasary, ao ireo miloko fotsy, ao kosa ireo vita amin'ny vy.

Ireny angidimby ireny dia ahitana elatra lehibe eo amboniny izay miodinkodina. Afaka ho entina miady izy ireny rehefa miatrika izany ny firenena, ary afaka ampirantiana ihany koa rehefa tonga ny fetim-pirenena raha ny eto Madagasikara manokana.

Tena miomehy aho mijery an'ity akanjo ity satria hafahafa ny paoziny, raha izaho kosa aloha dia tsy sahy manao an'io e ! Lava hatreny amin'ny kitrokely izy, ahitana loko maro samihafa sy tsipika koa eo ampovoany. Ohatran'ireny akanjon'olona adala ireny ity paoziny.

Fitaona ny fidiran'ny mpianatra izao. Ary mino aho fa efa feno daholo ngambany ireo fitaovana rehetra ilaina amin'izany, toy ny "cahier", ny penina ary koa ireo pensily hazo.

Tena fahasambarana angamba ny ahy raha manana talatalana lehibe feno boky tahaka izao aho. Ny tenako manko dia mpankafia azy ireny mihitsy ary matetika dia mandany ora maromaro mihitsy aho atokana hamakiana azy fotsiny.

Trano misy zorony efatra, miloko mavokely izy, ary manana varavarankely sy varavaram-be makarakara izay fotsy ny lokony. Eo amin'ny sisiny dia misy voninkazo maro karazany maniry, sady misy jiro manazava ny tokotany rehefa tonga ny alina.

Tovovavy iray no manaingo toerana izay hanaovana fanamasinana fanambadiana. Mirandrana izy ary manao akanjo ambony mena izay misy kisarisary, ny patalohany kosa dia miloko mainty.

Mampiomehy ahy ny mijery ity taovolon'ity ramatoa iray ity. Ao amin'ireny trano fanaovam-bolo ireny manko no misy azy ka dia nisafidy ny hanasavovona izany eo an-tampondohany izy. Mba fantany ary ve hoe ratsy ity paoziny ity ?

Toerana iray, ahitana trano izay miloko fotsy. Somary hafahafa izany trano izany satria eo amin'ny varavarambe dia ahitana hazofijaliana lehibe iray izay miloko fotsy. Ny manodidina azy dia ahitana bozaka sy irony ahitra maitso irony.

Fitaovana iray fanamboarana kafe na ao an-trano na any am-piasana. Miloko mainty, volondavenona, ahitana kaopy misy tahony. Matetika dia mandeha amin'ny herinaratra izy io ary manala ny fahasahiranan'ny mpianakavy rehefa maika iny isan'andro.

Takelaka lehibe iray izay maneho dokam-barotra zava-pisotro izay vita vahiny. Miloko manga manontolo ary ahitana tavoahangy iray feno rano eo amin'izany takelaka izany.

Fitaovana iray ao an-tokatrano fihainoana tantara alefan'ny onjam-peo sy ireo hira maro samihafa, matetika dia miloko mainty izy, napetraka eo ambony latabatra vita amin'ny hazo ary ahitana rindrina miloko maitso eo an-damosiny.

Boky iray izay miendrika efajoro no mipetraka eo ambony latabatra misy kisoratsoratra; miendrika efajoro izy, ny fonony dia miloko volontany ary ahitana soratra miloko mavo eo amin'izany. Ito boky ito moa dia amin'ny teny vahiny.

Efa betsaka amin'izao fotoana izao ny fomba fampahafantarana vokatra iray. Anisan'izany ireny karazana peta-drindrina ireny. Eto izao dia peta-drindrina fotsifotsy izay ahitana dokam-barotra momba ny tantely izay amin'ny vidiny fito arivo sy arivo ariary.

Toerana iray lehibe izay eny amin'ny sisin-dalana sy ny arabe rehetra eny izay hifamezivezen'ny olona sy ny fiara, ahitana ito vehivavy izay manao akanjo mainty sy zipo lava miloko mainty ihany koa.

Fiaran'olon-tsotra iray no mijanona eo amin'ny sisin-dalana, amin'ny lokony volondavenona ary misy tsipika mainty ihany koa eo amin'ny vatany. Ny laharany moa dia valo amby dimampolo fito amby fitopolo.

Menaka iray vita karana izay fanosotra amin'ny volo. Betsaka tokoa ny zava-tsoa azo avy aminy satria dia sady manalava izy, manala ny tapatapaka ary mampangirana tsara ny taovolo.

Mahafinaritra tokoa ny mitsidika ireny toerana misy rano ireny satria hitsangatsanganana tsara izy ireny ary hahazahoana rivotra madio tsara ihany koa. Afaka mijanona any andro maromaro iianao raha toa ka misy ny vola.

Sainam-pirenena vahiny iray no miloko amin'ny lokony telo miavaka tsara. Miendrika efa-joro izany, ary ahitana volomboasary ny eto amin'ny voalohany, ny eto ampovoany kosa dia miloko fotsy, ary ny farany dia miloko maitso.

Ankehitriny dia efa maro tokoa ny fomba fisehoan'ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo indrindra indrindra. Ka noho izany indrindra dia nisafidy ireto fianankaviana iray ny hanisy ireny karazana makarakara amin'ny varavarankely ireny amin'izay sarotra ho an'ireo mpangalatra ny hiditra ao.

Toerana iray ahitana olona mifamezivezy. Ao ny vehivavy, ary ao koa ny lehilahy. Ny varavarana moa dia misokatra ary vita amin'ny fitaratra izany. Misy karipetra lehibe iray eo amin'ny varavarana izay miloko mainty.

Fiara iray marika vahiny no jeren'ireto olona marobe. Izy moa dia miloko mavo ranoray ary ahitana vy manodidina azy. Gaga tokoa ireto olona mijery azy satria kanto dia kanto ny paoziny ary mahasarika maso tokoa izany.

Toerana iray malalaka, toerana fisakafoanana izy io, Ahitana olona marobe miandry sakafo, lehilahy ny ankabeazany. Miloko fotsy ny rindrina ary ny tapany ambany kosa dia miloko volomboasary mazava tsara.

Olona iray manan-talenta no nanao sary iray izay ahitana tovovavy telo ; avy any an-tsaha angamba izy ireto satria milohaloha zavatra sy sobika, ny sasany misy anana sy karaoty, ny sasany kosa dia ovy.

Boky iray amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay ; miloko manga ny foniny ary ahitana ankizy tanora mikorana. Ny lohatenin'ny boky moa dia : amboarana angano.

Ny arabe moa dia natokana ho fivezivezen'ny fiara sy ny olona maro samihafa. Eny amin'ny sisiny dia ahitana ireny karazana takela-by izay miendrika efajoro ireny. Matetika dia misy dokam-barotra ireny.

I Soa dia mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana. Izy moa dia mivarotra ireny kojakoja natokana ho an'ny vehivavy ireny toy ny manjamaso, ny ranomanitra, ny vokatra fanasana ny taovolo na ihany koa ny lokomena,

Tena mbola mahagaga ahy foana ny mijery ireny sambo mahazaka entana sy zavartra maro ireny. Ahoana moa ny fomba ahazakany ireny fiara lehibe, toy ny tsy mataho-dalana, na ihany koa ireny fiara fitanterana entana ireny ? Tena mahagaga.

Toerana iray ahitana takela-by eny amin'ny sisiny. Izy itony moa dia fanaovana dokambarotra ana entana iray, ary matetika dia ny orinasa lehibe no tena mpampiasa azy satria lafo ny manofa azy ireo.

Lalana iray izay ahitana mpivarotra eny amin ny sisiny. Mivarotra irony karazana voankazo maro samihafa irony toy ny : voasary, ny pibasy, ny akondro ary misy paoma ihany koa. Eto anoloan'izany fivarotana izany dia ahitana lehilahy roa mande : ny iray miakanjo mainty ary manao pataloa mainty ihany koa.

Boky miisa roa mipetraka eo ambony latabatra, ny iray miloko mainty ny fonony ary ahitana sarina trano, ny iray kosa dia miloko fotsy, misy kisarisarim-boninkazo eny amin'ny sisiny. Samy amin'ny teny vahiny izy ireto ary samy manana ny tantara tantarainy.

Trano iray efa vao vita ka notokanana. Izy ity moa dia tranona mpanakanto iray izay fata-daza ihany tokoa. Miloko mavo iray manontolo izy ary ny varavarana dia miloko mena torak'izay ihany koa ny varavarambe sy ny varavarankely.

Rehefa nirava izahay avy tany ampianarana dia namonjy ireny toerana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka ireny ; akory ny hagagako fa tena maro ireo olona niandry teo ; ary efa nivonona sahady ny saina fa tsy maintsy misisika vao tafody.

Toerana iray eny amin'ny sisin-dàlana no ahitana ireto mpivarotra kojakoja hoentina mianatra ireto. Ahitana kitapo amin'ny loko maro izany anh! ary ao ny an'ny lehibe, ary ao ihany koa ny an'ny ankizy, ny miloko : mena, mavokely, ary ihany koa mainty. Misy karazana kahie ihany koa eo sy ny penina maro samihafa.

Efa maro amin'izao fotoana izao, ny karazana peta-drindrina, izay mipetaka eny rehetra eny. Izy ireo mo dia natokana hanaovana doka varotra. Ity iray ity dia dokam-barotra ana trano iray, izay mpampiranty sary, na hiany koa zava-kanto.

Ankoatran'ny kadradraka dia biby tena atahorako tokoa ireny ala ireny. Izy moa dia biby manana tongotra lehibe miisa valo, ny vatany somary maka endrika boribory ary ny endriny ratsy.

Sainam-pirenena somary mivavaka kely amin'ny rehetra satria ahitana loko maro samy hafa ao aminy. Toy ny mavo, ny fotsy, ny maitso, ny mena ary ny manga. Izy ity moa dia saina an'ny any ivelany any.

Toerana any anatin'ireny fanaovana volom-behivavy ireny no misy ity tovovavy iray ity izay mipetraka amin'ny seza vita amin'ny hoditra. Vita randrana tsara ny volony ary manao rojo vita amin'ny volafotsy izy. Ny akanjo anaovany amboniny dia miloko volomparasy ary ahitana pentipentina miloko fotsy.

Efa maro amin'izao fotoana izao ny orinasa mpamoaka ireny vokatra fikarakarana ny volo ireny. Tsy latsa-danja amin'izany ny vokatra vokarin'i Sandy. Izy ity dia savony fanasana ny volo izay manasitrana, mampatevina ary mampangirana azy ihany koa.

Tovovavy iray no mijoro, eto akaikin'ity kodiarandroa ity. Manao akanjo menamena izy ; ary mbola mipetaka eny amin'ny lohany, ny aroloha (zay miloko mavokely).

Famantarana iray, ana orinasa izy ity ; na ana fikambanana, izay ahitana sarisary miloko fotsy sy mena. Eto ambany dia ahitana soratra amin'ny sora-baventy manao hoe : "NY AKAMAKO".

Mahita ireto mpifankatia misakafo ireto aho dia toa mahatsiaro ny olontiako izany. Izy mantsy dia lasa any an-tany lavitra any izao namita iraka. Matetika mantsy izahay roa dia mandeha any amin'ireny toeram-piasakafoanana ireny dia mihinana sakafo izay lany.

Ny zava-maniry na ny voninkazo na ny voankazo izany dia malazo rehefa tsy voakarakara, izany hoe mila tondrahina amin'ny rano isanandro izy ireny mba hamelana sy hanome voany ihany koa.

Tovovavy miisa telo izay mbola hita fa tao anaty fahatanorana. Ankehitriny mety efa antitra avokoa izy ireo. Ny iray amin'izy ireo dia mitondra gitara. Tsy haiko mazava na mahay mitendry izy na tsia.

Vehivavy iray mipetraka ambony seza miloko mainty. Vita tsara ny volony ary miolakolana tsara izay. Tsy mainty anefa izany volo izany fa nolokoina toy ny mavo.

Betsaka ireo olona miteny fa legioma ny voatabia. Nefa izy io dia voankazo. Rehefa masaka izy dia mena ny lokony, rehefa masaka kosa dia mena ny lokony.

Lehilahy zarazara hoditra iray miakanjo miloko mainty, mpivarotra eny amoron-dàlana eny izy, mivarotra hani-masaka toy ny vary, ny lasopy atody ary anisany tena ankafizin'ny olona ny lasopy miaraka amin'ny tongotr'omby.

Gazety mpivoaka isan'andro ny gazety Ny Valosoa Vaovao izay amin'ny vidiny eninjato ariary. Ahitana lohateny maro samihafa toy ny hoe : "Fankalazana ny roa amby roapolo taonan'ny antoko teny Tanjombato. Antoko fitaratra, antoko velona, antoko miasa ny antoko Tiako I Madadagsikara."

Takelaka iray no maneo dokam-barotra orinasa izay hita eto Madagasikara. Eo amin'izany takelaka izany dia ahitana kisoratsoratra maro ao ny laharana ary misy soratra ihany koa toy ny hoe : "manokafa kaonty mahazoa roa arivo ariary".

Boky iray izay mitondra ny lohateny hoe : Inona ny amiko raha tsy misy anao ?Ahitana tovovavy mitazona sarina fo izay miloko mena ary ny eto amboniny kosa dia misy ny anaran'ny mpanoratra sy ny mombamomba izany boky izany.

Misy ihany ireo lehilahy tia loko mavokely. Manaporofo izany ity lehilahy iray ity izay manao akanjo mafana miloko mavokely ahitana tsipika fotsy eo amin'ny tanany. Ampiarahiny amin'ny pataloha miloko manga izany sy kiraro fotsy. Mivoaka erỳ ny paoziny.

Natokana ho an'ireo mpanambady vao ireto seza somary manana endrika miavaka sy tsara kely ireto. Ny vatan'izy ireo dia vita tanteraka amin'ireny karazana rofia sy hazo ireny, somary miendrika boribory ; ny manodidina io seza io moa dia ahitana karazana voninkazo izay manaingo ny toerana.

Anisan'ny gazety mivoaka isan'andro ny gazety Taitra maraina. Ity izao dia nivoaka tamin'ny talata faha telopolo ny volana jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana lohateny lehibe toy ny hoe: Mila mijoro ireo solom-bavam-bahoaka eto an-drenivohitra.

Boky nosoratan'i Andriamampandry Ratsifandrihamanana, izay mitondra ny lohateny hoe Lavakombarika. Ny fonony dia miloko fotsy, ary ahitana ny sarin'ny mpanoratra eo ampovoany.

Boky iray izay miendrika efa-joro, mangamanga no lokon'ny fonony, ahitana sarina vehivavy iray izay miakanjo fotsy ny amboniny ary manao zipo manga kosa ny ambany, mitazona boky izy ary ny manodidina azy dia misy vorona manidina.

Trano iray izay tsy misy rihina. Vita loko fotsy tsara izany, ary ny tafony dia tany manga. Ahitana zaridaina izay maintso tokoa eto antokotany. Ary hita fa tena malalaka tokoa izany.

Kianja iray filalaovam-baolina, ahitana olona telo miakanjo mainty, manga sy mena. Mipetraka ny iray ary ny roa kosa dia mitsangana. Eny amin'ny sisiny dia ahitana rindrina mavo, izay misy sary lokoloko maro samihafa toy ny maitso, mena, manga, ary mavo

Tovovavy iray izay mijery sary fampirantiana. Ny sary voalohany dia ahitana karazana akondro na ihany koa karazana zava-maniry maitso. Ny faharoa kosa dia lehilahy kely roa izay mafampitrotro ary ny farany dia ahitana sarina rano izay miloko fotsy.

Trano iray lehibe izay miloko fotsy ranoray. Ahitana lavarangana roa eo amin'izany trano izany, ary eto ambany dia misy vavahady roa lehibe izay mitovy loko, miendrika efajoro, misy loko fotsy ary ahitana volon-tany koa.

Tanàna iray ahitana tokotany lehibe, feno olona mifety sy mifaliavanja eo. Misy ireo mandihy, ny mitehaka, tsy ankifidy na lehilahy na vehivavy, na zaza na lehibe. Tsara tokoa ny manao fety rehefa atao am-pahamendrehana izany.

Toerana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka. Eto dia ny fiara laharana fahaefatra amby sivy folo amin'ny zato no hita. Ahitana olona miandry ao misy ny mipetraka ary misy kosa ny mitsangana. Erỳ amin'ny sisiny ankavia dia ahitana olona mivarotra izay misy elo eo amboniny.

Ny sainam-pirenena no marika ahafantarana firenena iray ary manan-danja amin'izy ireo tokoa izany. Samy manana ny lokony avy ny firenena tsirairay, toy ny an'i Madagasikara izao dia fotsy, mena ary maitso.

Ny sotro moa dia tsy voatery vita amin'ny vy fa afaka atao amin'ny hazo koa izy ireny ary ireny ary no tena mateza noho ilay vita amin'ny vy. Eto izy dia natao ao anaty fitoerany izay miloko fotsy.